Paɣaba n chɛna ka ʒi taha tihi biɛni zoli bɛ bi tooni bi puuni yino yɛla liiga vakaɣali ka piri baŋ o nuuni ŋun pa o zuɣu maa gba zaa gbubila baaji

Niraba n ʒɛya ŋɔ paɣaba biɛni ni dabba paɣaba maa yɛla bi kali niɛma ka piri yaɣu bi nuhuni bi nyingoya ni ni bi zuɣu ni ka mɔri bɛ tiŋa do so yɛla liiga piɛlli paɣaba maa nyaanga

Niraba n ʒɛya bi ʒɛla ko biɛɣu puuni paɣaba biɛni dabba biɛni gbambihi pa ko biɛɣu maa zuɣu paɣa so gbubila ŋmani tihi biɛni tiŋ bɛ di tooni